Oohi ohadhi kwathele aantu okumona iilonga. Oto vulu okudhi landitha e to mono oshimaliwa shoye. Kakele kaashoka aantu ohaya vulu wo okumona iilonga uuna taya longo moohi nohadhi kutha po wo ondjala oshoka aantu ohaye dhi longitha okulya.

Omahala gomainyanyudho ohaga kutha po uuza, uuna omuntu e li moluhodhi nenge a hala oku vululukwa po nombili kapu na nando epiyaganeko lyasha. Oha vulu okuya pehala pono e tii nyanyudha, eta zipo momwenyo gwahafa nogu uva ombili.

Uuwanawa weshito ohawu nana aatalelipo kiilongo ya yoolokathana, opo ya vule okutalela po oshilongo yo taa tala nkene uuwanawa weshito womoshilongo shono tashi monika. Ohawu monikitha wo oshilongo shi kale tashi monika nawa nosha opala.

Uuna oshilongo sha tungwa, shi na omatungo ogendji ohashi nana aatalelipo kiilongo yiili noyiili opo ya vule oku tala nkene omatungo ngono taga monika, shono tashi etele oshilongo iiyemo yili nawa.

Okumuna iimeno osha simana molwaashoka ohashi kwathele aantu yalikole mo iilikolomwa yawo uuna iimeno yakoka. Ohashi gandja wo ompito yiilonga kwaambono taya longo pehala mpoka.

Omashina ohaga longithwa pomukalo dhi ili nodhi ili noka omuntu ta vulu okuteta omwiidhi nenge oku eta po iiyemo meshina ndoka ta longitha .Uunamapya owa simana oshoka ohawu eta oompito odhindji moNamibia.

Oohi ohadhi etele aantu iiyemo yi li nawa, moka omuntu ha longitha oohi onga osheelelwa shoshigwana, mpoka taya vulu okuteleka, e taya li megumbo naanegumbo ooyakwawo.